Nufiala kple sukuvi ɖeviwo wo nu srɔ̃m. Wo nu srɔ̃m tso dzɔdzɔmeŋutinunya ŋuti eye atukpavi lɛlɛlɛ yiwo me wokua etsiwo kple atsikewo ɖo hesrɔ̃a nue wɔwo nue wo nu srɔ̃m tsoe.

Ɖevi aɖe fefewɔm. Efefe wɔm kple e.. fefewɔŋuviwo alo tɔye ŋuwo kɔ le fefewɔmee. Emlɔ anyi ɖe anyigba eye wode ŋuwo hã ɖe anyigba. E keteke gakpo eya ƒe emɔ dzie wo fefe eya eya ƒe emɔ dzie woda ŋuawo ɖo ekɔ fefe wɔ mee.

Ŋɔnudrɔƒe alo kɔtxɔ me eye e… ŋɔnudrɔƒedɔwɔla ɖeka ko agbale yi nye bible na amegã ɖeka yiwo dzi nya dzɔ ɖo dometɔ ɖeka be woaɖe agdzɔgbe si nye nyateƒetoto ƒe adzɔgb.

Gbeƒãɖela aɖe le gbeƒãɖeŋu alo mic ɖe nu he nuƒom kple ɣli eye ameha akpa gãtɔ le megbe nɛ he toɖom abe wo demonstration wɔm ene alo wo masɔmasɔ aɖe ɖem fifia mee ene.

Ɖeviwo ʋe ɖum, ɖeviwo nyɔŋuviwo kple ŋutsuviwo wo ʋe ɖum, dekɔŋu eʋea ɖe ɖum wole eye wobla ŋuwo ɖe afɔ. Ke eŋubabla woawo le ali na wo, ke woƒe ʋeɖuɖuwo nana ŋu yawo ŋuŋuna, eyi ke ŋuŋuna ɖe ɖoɖoa ɖe ŋu.

Ɖeviwo fefe wɔm le exɔ godo teƒe aɖe. Teƒea ƒo ɖi teƒea ƒoɖi vie wo fefe wɔm le afi ma. Kotokuwo le wo gbɔ eye wonɔ anyi ɖe antrɔewo alo lada wɔme eve dzi he edzea ɖom he enu kom.

Anyinɔƒexɔ me eye zikpui gã aɖewo le. Zikpui adodoemetɔ nyakpɔ aɖewo eye sentatebu alo domekplɔ̃ hã le dome na wo eye enuwo le edzi. Enya kpɔ fiaŋ.

Modzakaɖeɖe kple dekɔnuwo ƒe eŋuwɔnawo, aƒenɔvi yike xɔ dziɖuɖu fiakuku abe Ghana ƒe dekɔnu nyɔnufia ene, eyae kuku le ta nɛ, fiakuku le ta nɛ eye amewo le eŋu kple dzidzɔ.

Aƒetɔ ɖe kple aƒenɔ woameve wo dɔ wɔm le seƒoƒowo dome. Wo dɔ wɔm seƒoƒozẽ woametɔ̃ ŋu ye woametɔ̃ wole dɔ wɔm, seƒoƒo nya kpɔ aɖewo ke wodo woƒe dɔwɔfɔkpawo kple asiwuiwo

Aƒenɔ kpe aƒetɔ ɖe kple woviwo wove wole seƒoƒo seƒoƒodɔwɔƒe alo afi yi wowoa oo wodzraa seƒoƒo le eye wole seƒoƒo wobɔbɔ nɔ anyi le seƒoƒoa dome hele dɔ wɔm le seƒoƒoa ŋu. Wodo asiwuiwo elabe wo dɔ wɔm le seƒoƒoa ŋu le anyigba.

Ameyibɔ vi ɖevi wuliwuli aɖewo wodo go yevu nyɔŋua ɖe si kɔ lɔlɔ̃ŋu fãa ka bɔ eye ɖeviawo kpla nɛ kple dzidzɔ, ɖeviawo kpla nɛ kple dzidzɔ, ke wo dometɔ ɖeka yi nye ŋutsuvi eya mekpla nɛ o, ke boŋ ela tsitre hele wo gbɔ.

Nyɔnuvi ɖeviwo wo fefe wɔm wo dzidzɔ kpɔm wo nu kom wo le silva gba ɖe asi eye wo fefe wɔm kple dzidzɔ. Ɖevi tugbedzevi ɖevi wɔme ene.

Takoƒe, takola le ta kom na amegã aɖe. eye takola ŋutɔ ɖo kuku, ye ame ya wo ta kom na, woƒlɔ ta yi woyɔna be sakora alo eze kolikoli, eɖa aɖeke mele ta dzi o. eya ƒlɔm wole ne na me ya va etakoƒea.

Kɔt xɔme alo enyadrɔƒe gã eye jajaa nɔnyi eye lɔyawo hã wóle atsitsrenu hele wóƒe nyawo ɖem gbɔgblɔm ke ameyiwo dzi nya dzɔɖo hã wó lanyinɔƒe he dzeŋgɔ jajia kple lɔyawo

Tugbedzɛ aɖe le dzodoƒe eye wònɔ anyi ɖe kabina dzi tro megbe de nuɖanuwo. Agbavia ɖe le ashi nɛ eye nukoko le mo nɛ dzidzɔtɔe. Ke keteli alo ŋu yi me woɖoa tsi dzo dzi le le megbe nɛ kple eƒe mobal foni.

Dziɖegbekaɖiŋutsidɔwɔlawo dɔ wɔm. Ame eve wo dɔ wɔm le kaɖia ƒe teƒe yi ke nye transfɔma teƒe. Afi mae ɖekade wɔme eve wo le dɔ wɔm.

Aƒetɔ aɖe kple ɖevi aɖewo bɔbɔ nɔ afia, abe … ..ekɔ mɔ aɖe kɔ daɖi .. eƒe nuƒo mɔ chargi mee alo etso dzo dem eƒe me eƒe nuƒo mɔ mee eye ɖeviwo nɔ egbɔ nɔ ekpɔm.

Aƒenɔvi aɖe nɔ anyi ɖe atikutsetse siwo mieɖuna ƒe agba gbɔ, atikutsetse vovovowo woawoe le afiya, wodo ɖewo ɖe aŋe kusiwo me eye eɖewo hã le aŋegba me. Atikutsetse ɖuɖu ɖe sia ɖe klui le afiya.

Dɔwɔla eve aɖewo dɔ wɔm. Wo dɔ wɔm le emɔ gagagã tsokli aɖewo ome. Ame ɖeka bɔbɔ ele klotsinu eye ame evelia hã tro megbe le edɔwɔƒea ke wɔme eve la wo edɔ wɔm aduadue.

Ɖekadze aɖe esɔ kplɔm eye ɖetugbi eve no sɔ dzi ke ɖetugbi ɖeka hã kplo sɔ ɖo eye wo le atsaƒu to. Ɖekadze ya to awu ʋi eyae le ŋgɔ esɔ kplɔm.

Enuɖuɖu le agbame, enuɖuɖu, watse, abladzotɔtɔ, macaroni kple ee sabala kple tadi, tadi le mɔlua dzi alo le watsea dzi.

asiɖoƒe ɖetugbi eve kple aƒenɔ ɖeka hã le adzɔge vie wókatã wóle ŋudzadzra gbɔ ŋudzadzra siwó nye atsukutsetsewo kple eŋuɖuɖu yiwo mi ɖuna kple atsikutsetsewo

Dɔwɔlawo le ee eʋe ƒe ŋusẽ, ƒe agba alo agba yike xɔna ʋe ƒe ŋusẽ yike wɔ dɔ ɖe dziɖegbe kaɖi ƒe ŋusẽ teƒe le woƒe dɔwɔwuwo me. Eye ŋku bia na wo vevie.

Dɔwɔla aɖewo dɔ wɔm le edɔwɔƒe gã aɖe machine aɖe ŋu eye ame eve ya wolé machin ɖe asi vevie le dɔ wɔm le ŋu ke ame ɖeka le megbe vie le wo ŋu gake woame etɔ̃ katã le dɔ wɔm le eŋu le dɔwɔƒe ya yi ke nye nu…eee… dziɖegbekaɖi ŋusẽ ƒe ŋutidɔ aɖewo wɔwɔ.